Ekuki olyo omboloto ndjono hayi liwa unene piituthi yomavalo osho wo piituthi yoohango, ekuki ohali longithwa uusila, osuuka, omagadhi nosho tuu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo mbyoka yasimana, oondjuhwa oha dhi vulu oku vala omayi ngoka haga vulu okulanditha opo omuntu a imonene iiyemo oondjuhwa oha dhi vulu wo oku telekwa omuntu opo a lye.

Pethimbo lyokwenye omwiidhi ohagu kala gwapumba momahala ngoka gokutalelwapo. Ohamu kala muudha iinamwenyo yomaludhi giili nogili ngaashi ooholongo, oonduli oshowoo oosino.

Omvula ngele oya loko, iishana ohayi udha omeya. Momeya oha mu adhika iinima yi ili no yi ili ngaashi; omafuma, oohi osho woo omayoka.

Ethimbo lyongashingeyi aantu ota ya ilongele kuyoyene, opo ya vule oku hupa. Oto adha aantu taa kunu iimeno. Iimeno mbyoka ngele owe yi kunu, oto vulu oku yi landitha po manga iishona opo aantu ya ka kokithe komagumbo gawo. Miimeno mono oha mu zi oshimaliwa oshoka aantu oyendji oye hole iimeno.

Oondjuhwa ngele tadhi tekulwa ohadhi pewa iikulya yangwana oshowo omeya opo dhivule oku vala omayi dhodhi tendule uuyuhwena opo dhi indjipale dhivule oku landithwa omuntu opo iimonene mo iiyemo.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka ha yi adhika mokuti nenge momahala gokutalela po. Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yi na oothingo oonde, nongele ta dhi nu omeya ohadhi paganyana omagulu gadho.

Oonkambe odho iinamwenyo mbyoka hayi longithwa okuya komahala gi ili nogi ili, oonkambe odha simana oshoka ohadhi vulu okweenda oshinano oshile okuya kehala li ilile.

Oshigandhi osho ehala ndyoka hali pungulilwa iilikolomwa yomepya ngaashi iilya, iilyaalyaaka, omakunde oshowo omapungu. Oshigandhi ohashi tungithwa iiti oshowo omihuya. Ohashi tungilwa ondunda yoohozi ndjoka hayi kala yatungwa niiti opo kaashi lokwe.

Kandje osho shwime shomiinanmwenyo mbyoka ya talikakako onga iinamwenyo yomo fuka oto yi adha

Momagumbo gomoondoolopa ohamu adhika oondunda dhomaludhi gi ili nogi ili. Ohamu adhika ondunda yokulala ,okombitha yo ku telekela oshowo ondunda ndjono yoku lila.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka ya simana. Oongombe ohadhi tekulwa woo koofaalama. Oongombe odha simana oshoka kudho ohaku zi onyama, omahini, omagadhi oshowo oshipa.

Momahala gomatalelepo oshowoo mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi giili nogiili ngaashi oongolo , oonduli, oosino, uudhila oshowoo oompo.

MOwambo oto adhamo omapya moka hamu kunwa iikunomwa yili noyili ngaashi omapungu, iilyaalyaaka , iilya oshowoo omakunde.

Iinamwenyo ngaashi: ooholongo, oompo, oonkoshi nuudhila oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha National Park. Iinamwenyo mbika oya tulwa mehala muka, oshoka oyi li ya nika oshiponga ano kaantu. Iinamwenyo mbika oya tali ka ko onga iinamwenyo yomokuti.

Oshigandhi osho ehala moka ha mu kwatelwa iilikolomwa yo mepya ngaashi: omakunde, iilya, iilya-lyaka oshowo omapungu. Oshigadhi oha shi kala shatungilwa ondunda yoohozi ndjono ha yi kala ya tungwa niiti.

Lunkima osho oshinamwenyo shono hashi adhika momahala gomatalelepo nosho woo mokuti. Lunkima olundji ohaadhika unene moondundu alonda komiti.

Omagumbo gomiti oha ga ka la ga dhikwa niiti, iiti mbyoka ya tetwa komiti. Omagumbo gomiti oha mu adhika oondunda dhoohozi ndhoka hadhi kala dha tungwa noondhopi nenge niiti.

Iimeno oyo iinima yasimana mokati koshigwana . Iimeno ohayi eta iiyimati oshowoo iikwamboga mbyono hayi kwathele oshigwana. Iiyimati mbino ongaashi omayapula, omandjembele nomambanana.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shono shasimana noonkondo unene pethimbo lyomvula. Embakumbaku ohali longithwa okupulula momapya, moofaalama oshowoo miikunino.

Omvula ngele oya loko ohapu kala puna ombunda tayi teka oshoka iilonga yomepya ohayi kala ya landulathana ngaashi okukuna, okuhelela, okuteya osho wo okuyungula.

Onduli oyo oshinamwenyo shono shi na othingo onde osho woo omagulu omale. Iinamwenyo mbino oha yi adhika momahala goku talela po nenge mokuti. Oonduli odha simana oshoka kudho oha ku zi oshipa shono hashi longithwa mokuninga iikutu nenge oongaku

Oondundu odho iinima yopawushitwe ndjoka hayi adhika momahala gokuushimba ngaashi omOshomeya, mOshiwalongo, mOvenduka oshowo mokahandja. Moondunda oha mu kala muna omamanya, omiti oshowo omwiidhi.

Oohi odho iinamwenyo ya simana mbyoka hayi gandja omawuwanawa gi ili nogi ili. Oohi ohadhi kaleke ewangandjo lya yela. Oohi ohadhi vulu wo okulandithwa omuntu, opo iimonene mo iiyemo.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji mbyoka tayi kwathele oshigwana, olye etelela ominino dhono hadhi longithwa oku tekela iimeno kuyoyene, iimeno oya pumbwa oku silwa oshimpwiyu aluhe nomuntu ngele owa adha ena epya enene ohashi kala oshidhigu opo asile epya alihe oshimpwiyu

Omiti odho iishitwa mbyoka yasimana mokati koshigwana omiiti odhasimana oshoka kudho ohakuzi ombepo ndjoka aantu haya fudhilemo ohakuzi wo iiyimati mbyono hayi liwa

Momuthigululwakalo gOshiwambo aakulukadhi ohaa zala oondhelela, iimona oshowo iikayiwa mbyono hayi kala ya tulwa oshidhe. Aalumentu ohaya zala oosheshele oshowo omagala.

Oohi odho iishitwa yasimana mbyoka hayi adhika momeya. Oohi ohadhi kwatwa nomikalo dhi ili nodhi ili ngaashi oku kwatwa noonete, oku kwatwa noondjolo nosho tuu.

Omvula ngele oya loko petameko lyomumvo, aantu ohaya pulula. Aantu oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula momapya nenge miikunini, nonando monale aantu oya li haa longitha oongoombe noondoongi okupulula.

Mokuti ohamu adhika iinamwenyo nenge iiyamakuti yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oombwa dhomokuti, omayaluhwa oshowo oondjamba noonkoshi.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka ya simana mokati koshigwana. Oongombe ohadhi adhika koofaalama oshowo komikunda. Koongombe ohaku zi omagadhi, omahini oshowo onyama ndjono hayi liwa.

Pamuthigululwakalo goshiwambo aantu oya simaneka omboga osho wo oshimbombo. Oshimbombo ohashi telekithwa uusila mboka hawu zi miilya. Ekaka nenge omboga ohayi telekithwa oonyanga, omatama, omagadhi osho wo omongwa.

Oshigandhi osho ehala moka hamu kwatelwa iilikolomwa yomomapya ngaashi iilya, iilyaalyaaka osho wo omakunde. Oshigadhi ohashi kumbilwa ondunda yoohozi opo kaashi lokwe komvula.

Momahala gokutalelwapo oha mu adhika omiti, omwiidhi osho woo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba, ooholongo, oosino, uumenye osho woo oonduli.

Oshigandhi osho ehala lyoku pungulila iilya, iilyalyaaka nosho woo omakunde. Ohashi etwapo niiti nomihwiya. Ohashi kumbilwa okahaka opo kaashi lokwe.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo yomegumbo mbyoka ya simana . Oongombe ohadhi li omwiidhi oshowo omafo gomiti . Oongombe ohadhi vulu okulandithwa opo omuntu I imonenemo iiyemo.

Efuta lyo omeya ngoka haga adhika komahala omashonee lela mo shilongo mo Suwakop osho wo ombaye, popepi nefuta oha pu adhika omatungo giili no giili ngaashi iipangelo, oongeleka, oshowo oositola.

Momahala gomatakelepo ohamu adhika omiti, omwiidhi nosho woo iinamwenyo. Ohamu kala wo oompango ndhoka aatalelipo ya pumbwa okugwanitha ngaashi okukala miiyenditho yawo ethimbo kehe nosho wo okukaleka ehala lya yela.

Oombautu odho iiyenditho yomomeya mbyono hayi longithwa okuya komahala gi ili nogi ili. Oombautu ohadhi longithwa unene okutaaguluka omilonga okuya komahala gi ili nogi ili.

Omahala goku talelapo ohamu adhikwa omwidhi, omiti, omamanya, omatale gomeya oshowo iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika ongashi oongolo, ooholongo, oondjamba osho wo oonduli. Omahala ngano ongashi Etosha National Park.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti nenge momahala gokutalela po. Oondjamba ohadhi li iikulya ngaashi omafo oshowo omwiidhi. Oondjamba odha simana oshoka kudho ohakuzi onyama ndjono hayi liwa oshowo ooniga.

Oongombe odho iishitwa yasimana no hayi kwathele oshingwana momikalo dhiili no dhiili, oongombe odha simana oshoka oha dhivulu oku longithwa oku pulula, koongombe oha kuzi wo onyama osho wo omahini.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhikwa momahala gi ili nogi ili ngaashi mOshomeya , omOtavi, omOtjiwarongo oshowo mOvenduka. Moondundu ohamu adhika iinima ngaashi omwiidhi, omamanya , omiti oshowo oolunkima.

Omagumbo gomiti ohaga tungwa niiti mbyoka hayi hongwa nenge hayi tetwa komiti. Momagumbo gomiti ohamu adhika oondunda dhoohozi ndhono hadhi kala dhatungwa nevi lyokoshiyanda.

Oshimbombo osho oshikulya shopamuthigululwakalo shoka shaasimanekwa komithigululwakalo odhindji moshilongo. Oshimbombo ohashi etwapo oku zilila miilya myoka hayi tsuwa opo yi ninge uusila.

Iilonga yaanafalama oyili pamaludhi ogendji, yamwe ohaya kunu iimeno, yamwe ohaya tekele na yamwe oha yeyi sile oshimpwiyu. Iimeno ngele otayi silwa oshimpwiu ohayi kala tayi monika nawa no hayi tulako iiyimati oyindji.

Uudhila owuli pamaludhi giili no gi ili noha wutungile iihandhila komiti opo wuvalelemo omayi, omayi ohaga tendulwa etamuzi uudhilona.

Oondjuhwa odho iitekululwa namwenyo yomegumbo mbyoka yasimana noyina omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ohadhi vulu okuvala omayi ngoka haga vulu okutendulwa etaga vala uuyuhwena, uuyuhwena mbono ohawu vulu okulandithwa omuntu opo iimonenemo iiyemo.

Ombuga olyo ehala ndoka hali adhika modoolopa yedhina Oshiwakopo . Mombuga onuudhigu opo wu adhemo omiti. Ohamu adhika omamanya oshowo omavi ngoka haga kala gi igongela.

Oonduli odho iinamwenyo ndjoka yina othingo onde no sho woo omagulu omale. Oonduli oha dhi adhika mookuti nenge pomahala gokutalela. Oonduli odhasimana unene noonkondo oshoka kudho oha kuzi oshipa shoka hashi longithwa oku ninga oongaku nosho woo oondjato.

Omuntu kehe inopumbwa okukala uli megumbo ito longo sha. Okweetapo oshikunino shiimeno osho oshinima sha simana. Kiimeno ohakuzi iiyimati osho wo iihulunde mbyoka hayi kwathele aanegumbo osho wo aakwashigwana.

Moondunda ohamu adhika iinima oyindji ngaashi omamanya, omiti oshowoo omwiidhi. Moondunda oha mu kala wo iinamwenyo yomokuti ndjoka tayi vulu okumonitha omuntu oshiponga.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala gukutalelapo nenge mokuti. Oonduli odhasimana oshoka kudho ohakuzi oshipa shono hashi longithwa okuninga oongaku oshowo oondjato . Oonduli ngele tadhinu omeya ohadhi paganyana omagulu gadho oshoka odhima omagulu omale.

Komahala hono haku kala omatale gomeya oshowo omilonga, ohaku kala taku monika nawa. Omiti noomwiidhi ohadhi kala dha ziza nawa. Iikogo ohayi kala tayi monika nawa okuziilila kokule.

Ethimbo lokulima ngele olya tameke, iilonga yomepya ohayi hapupala noonkondo. Iilonga yomepya ongaashi okutoola omakunde, okuteya iilya niilyaalyaka nosho tuu.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji mbyoka tayi kwathele oshigwana . Methimbo lyongaashingeyi ino pumbwa okukala wa thikama totekele iimeno. Ehumokomeho olye etelela omikalo mono omuntu havulu okutula ominino mevi, opo dhivule okutekela dhodhene.

Ongulumambo oyo ehala moka hamu longelwa aanasikola. Mongulumambo ohamu kala aanasikola, omulongi, oshipelende, iitaafula oshowo iipundi.

Oongolo odho iinamwenyo mbyono hayi adhika mokuti nenge momahala goku talela po. Oongolo odha simana oshoka kudho ohaku zi onyama ndjono hayi liwa, oshowo oshipa shono hashi longithwa okuninga oondjato noongaku.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka ya simana. Oondjamba odha talika ko onga iinamwenyo iinene moshilongo, iinamwenyo mbika oya talikako onga ya nika oshiponga onkene ohayi topolwa ano yi ilile mo mahala gawo gi ilile. Ohayi adhika unene momahala goma talelopo mumwe niinamwenyo iikwawo nokuli.

Aatalelipo ngele taya yi mehala lyoku talelapo oya uthwa ya kale miihauto yawo oshoka momahala gomatalelepo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili mbyoka ya nika oshiponga.

Omvula ngele oyaloko, iishana noondombe ohayi udha omeya. Moondombe ohamu adhika iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi omafuma osho wo oohi.

Ngele megumbo omweya aayenda ohaya telekelwa oshimbombo shono hashi telekwa nuusila mbono waza miilya. Ohaya telekelwa wo onyama yondjuhwa ndjono hayi tulwa metiti.

Petameko nenge kehulilo lyomumvo omvula ngele oya loko miikunino nenge momikunda iilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi okupulula, okukuna , okulonga, okuteya oshowo okuyungula.

Shampa ku na omutenya unene ,egulu ohali kala lya yela. Ihali kala li na iikogo oyindji. Ngele oku na omvula egulu ohali kala lyuudha iikogo nohayi kala iiludhe.

Aawambo oya simaneka oondunda dhoohozi. Megumbo kehe to a dha momikunda i to kala inoo a dha mo oondunda dhoohozi. Oondunda dhoohozi ohadhi tungwa noodhopi dhono hadhi tholomwa oku ziilila mevi lyo shiyanda.

Moohotela aantu oha ya li iikulya shi ikwatelela kethimbo, ongula onene oha ya li iikulya ngaashi omayalula, omandjembele, omboloto osho wo otee.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka ya simana, hayi adhika unene momafuta oshowo momilonga . Oohi ohadhi gandja omauwanawa ogendji ngaashi okukaleka ewangandjo lyayela , oshowoo okulandithwa omuntu opo iimonene mo iiyemo.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yina omuthika omule noonkondo. Ngele owa adha onduli yathikama pamwe nomuti, ohayi kala yina omuthika omule guvule gwomuti. Oonduli ngele tadhi nu omeya , ohadhi kala dha paganyana omagulu gadho oshoka omale noonkondo.

Pethimbo lyomvula aantu ohaa longitha omambakumbaku okupulula momapya nenge moofaalama. Omambakumbaku ogo iiyenditho mbyoka hayi kala ya simana unene pethimbo lyomvula.

Onkoshi nenge onime oyo oshinamwenyo shoka sha talika ko sha nika oshiponga noonkondo. Onkoshi ohayi adhika unene mokuti, nosho wo momahala gomatalelopo. Onkoshi ngaashi ndjono ondumentu oya talika ko ys nika oshiponga lela.

Iimbombo oyili pamaludhi ogendji nolundji otwaadha oshimbombo tashilithwa ekaka nenge omboga. Oshimbombo opena shomahangu po opena woo shepungu.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhika pomahala omashona ee lela moshilongo. Moondundu oha mu adhika iinima tayi landula: omiti, oomwiidhi osho woo iinamwenyo yomaludhi gi ili no gi ili.

Ehala ndyono haku kala omeya taga gwilile pevi ongaashi Epupa, osho wo oRuacana. Omahala ngano ohaga kala taga monika nawa noonkondo. Omahala ngano oga gama komulonga ngono gwaKunene, koongamba dhAngola.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yi na oothingo oonde oshowo omagulu omale. Oonduli ohadhi adhika unene momahala gokutalela po, oshowo mokuti. Oonduli odha simana, oshoka kudho ohakuzi oshipa shono hashi longithwa okuninga oongaku oshowo oondjato.

Oonkoshi nenge oonime odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala gokutalela po. Oonkoshi odha talika ko onga iinamwenyo ya nika oshiponga naantu oya uthwa opo ya kale moohauto dhawo ngele taya ka talela po iinamwenyo.

Momahala gokutalela po ohamu adhika omaludhi giinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi: ooholongo, oonduli, uumenye, oosino, oongolo oshowo oompo.

Oosino odho iinamwenyo mbyoka yi na ooniga oonde noya nika oshiponga. Oosino ohadhi adhika mumwe niinamwenyo ngaashi: uumenye, ooholongo nosho tuu. Ohadhi adhika momahala gomatalelepo nosho wo mokuti.

Omahala gomatalelepo nenge mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Iinamwenyo mbika komatango nenge pethimbo lyokunwa omeya ohayi kala ya ngundumana pwamwe.

Efuta ohali adhika komahala gontumba omashona lela. Efuta otoli adha mondoolopa ndjono hayi ithanwa omombaye ile moshiwakopo , popepi nefuta ohapu kala pwatungwa omagumbo ngoka haga kala tagamonika nawa. Omagumbo ngono galondathana otovulu okukala wuli megumbo ndele owuwete pefuta.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji tayi tungu notayi kwathele oshigwana. Ngele owu na oshikunino oshinene ano itoovulu okushitekela, opu na omikalo ndhono tadhi vulu okutekela iimeno kuyo yene.

Oombwa dhomomeya odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mefuta na odhi hole oku kala komunkulo gwefuta. Odha simana molwaashoka kudho ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa nosho wo omagadhi ngono haga longithwa momikalo dhi ili nodhi ili.

Eembakumbaku olyo oshiyenditho shono hashi longithwa okupulula momapya osho wo miikunino. Omvula ngele oya loko aantu oyendji ohaya pulula omapya gawo, okuza pokupulula ohaku landula okukuna.

Momahala gokutalelapo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi: oonduli ,ooholongo, oosino osho wo uumenye. Iinamwenyo mbino mokati komutenya ohayi ka konga okulya. Komatango shampa kwa pepe ohayi ka konga omeya gokunwa.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi kala yi na olwaala olutokele osho wo oluluudhe. Oongolo ohadhi adhika unene mokuti, osho wo momahala gomatalelopo. Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi monika ya fa oondoongi.

Ompanda oyo oshinamwenyo shono hashi adhika mokuti nenge momahala gokutalela po. Ompanda oyo oshinamwenyo sha nika oshiponga, ihe ohashi gandja omauwanawa gi ili nogi ili ngaashi onyama noshowo ooniga.

Oonyanga odho iingumutulu ndhono hadhi longithwa okutowaleka omihoka oshowoo oonyama. Oonyama ongaashi yongombe oshowoo yondjuhwa.

Omvula ngele oya loko aantu momikunda ohaya pulula, e taya kunu iilya. Konima iilya ohayi yungulwa, opo yi longithwe momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okutsuwa e taku zi uusila mbono hawu longithwa okuninga oshimbombo nosho wo okulandithwa, opo yi imonene mo iiyemo.

Oondundu odho iishitwa mbyono hayi adhikwa komahala omashona elela moshilongo . Moondundu ohamu adhika iinima ngaashi omamanya, omiti , omwiidhi oshowoo iinamwenyo yomaludhi giili nogiili.

Iikombo oyo iitekulwanamwenyo yomegumbo, mbyoka ya simana, nohayi gandja omauwanawa ogendji, gi ili no gili. Iikombo ohayi vulu okulandithwa, omuntu opo iimonene mo iiyemo.

Oombwa dhomomeya oyo Iinamwenyo mbyoka hayi adhika unene momafuta. Oombwa dhomomeya odhi hole unene oku kala kombanda yefuta. Oombwa dhomomeya odhina omauwanawa ogendji ngaashi omagadhi oshowo onyama.

Embakumbaku olyo oshinima sha simana unene koombinga dhoko Wambo. Embakumbaku ohali longithwa momapya oshowo moofalama. Embakumbaku ohali longithwa mokupulula omapya, opo aantu ya vule okukuna mo iikunomwa yawo.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka ya simana nohayi gandja omauwanawa ogendji gi ili nogi ili ngaashi: onyama, omagadhi, omahini nosho wo oshipa.

Oohi odho iinima ya simana oshoka ohadhi longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okutelekwa opo dhi vule okuliwa, noshowo okulandithwa opo omuntu i imonene mo iiyemo.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomegumbo oshowo yomoofalama mbyoka ya simana, nohayi gandja omauwanawa ogendji gi ili nogi ili. Oongombe ohadhi gandja omauwanawa ngaashi onyama, omahini, omagadhi nosho tuu.

Omagumbo gomiti ogo omagumbo ngoka ga etwapo niiti mbyoka hayi zi komiti. Momagumbo gomiti ohamu adhika oondunda dhoohozi ndhoka hadhi kala dha tungwa noondhopi osho wo niiti.

Iiyimati ngaashi omandjembele nomayapula oya simana mokati koshigwana. Iiyimati mbika oya talika ko yi na uundjolowele. Iiyimati mbika ohayi adhika komiti hono hayi kuthwa, opo yi vule okulandithwa nenge okuliwa.

Omahala gomatalelopo ohaga kala taga monika nawa. Ngele owayi meni, ohamu kala muna oombete dhayalwa nawa, notadhi monika nawa. Ohamu kala wo muna iipundi yapakelwa nawa momukweyo.

Oohi odho iishitwa yomomeya mbyoka ya simana noyina omauwanawa ogendji, gi ili nogi ili. Oohi ohadhi vulu oku landithwa omuntu opo i imonena iiyemo ye. Oohi ohadhi longithwa wo onga osheelelwa shomegumbo.

Mombuga ohamu adhika omavi oshowo omiti, ohamu kala tamu monika nawa oshoka omwa andjagana. Iikogo ohayi kala tayi monika nawa ngele omuntu wuli mombuga.

Aantu oyendji unene tuu momatala ohaa adhikataa landitha iilikolomwa yomomapya. Iilikolomwa yomomapya mbino ongaashi oofukwa, omakunde, omapungu, oshowo iilya.

Okuti olyo ehala ndyono hali kala lya thita, oshoka ohali kala lyuudha omiti, omwiidhi ,omamanya nosho tuu. Mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo, mbyoka yasimana. oondjuhwa ohadhi eta omauwanawa ogendji ngaashi omayi, ngoka haga vulu okulandithwa omuntu opo iimonene mo iiyemo .

Oombwa dhomomeya ohadhi adhika momafuta nodha simana oshoka kudho ohaku zi omagadhi ngoka haga longithwa momikalo dha yooloka ngaashi okupanga omayala.

Iikombo oyo iitekulwa namwenyo mbyoka yasimana no yina omauwanawa ogendji giili no giili. Iikombo oyasimana, oshoka kuyo oha kuzi onyama ndjono hayi liwa. Iikombo ohayi vulu woo okulandithwa opo omuntu iimonene iiyemo.

Moondundu ohamu adhika omiti, omwiidhi oshowo omamanya. Okweenda moondundu okwa nika oshiponga oshoka ohamu kala iilikama ya holama kohi yomamanya nenge kohi yoomwiidhi.

Moondolopa ohamu adhika omiti oshowo omatungo gomaludhi gi ili nogi ili. Omatungo ngano ongaashi: oosikola, oombelewa, iipangelo nosho tuu.

Omboga noshimbombo oyo iikulya mbyoka ya simanekwa noonkondo unene momuthigululwakalo gwAawambo. Oshimbombo ohashi etwapo okuzilila miilya mbyoka hayi tsuwa etayi ningi uusila.

Iimeno oyo yimwe mbyoka ya simana nohayi gandja omawunawa ogendji. Olundji aantu oto adha ya ninga oongeshefa dhiimeno, opo ya mone mo iiyemo. Kiimeno ohaku zi iinima ngaashi omayapula, omabanana oshowo omamango.

Shampa weya pehala lyiimeno ha yi silwa oshimpwiyu nawa, iimeno oha yi kala ya ziza nawa, iimeno oha yi kala ta yi monika nawa yoopala yo oha yi kala tayimonikwa yuuvite ombili lela.

Pomathimbo gomainyanyudho aantu ohaya li iikulya ngaashi oshimbombo, ondjuhwa ndjono hayi kala yatelekwa nomagadhi, omboga nenge ekaka, onamulate osho woo oonyanga nomatama.

Oshimbombo osho oshi kulya sho pa muthigululwakalo, shono sha simanekwa unene mo mu thigilulwakalo go shiwambo. Oshimbombo ohashi liwa unene ne kaka nenge no mboga ndjono hayi kala ya telekithwa omongwa, omagadhi osho wo omeya.

Omvula ngele oyaloko, iilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi, okukuna, okuhelela, okuteya, noshowo okuyungula.

Ngele owayi moSwakopo nenge moMbaye oto adha mo ehala ndono hali ithanwa efuta, efuta odjili popepi nopate. Momahala ndazi noku tumbula omuna omavi ngoka gi igongela.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo yasimana. Oondjuhwa ohadhi vulu okulandithilwa oshowo okuvala omayi ngoka omuntu tovulu okulya nenge okulanditha opo wi imonenemo iisimpo yoye.

Ohi osho oshinamwenyo shono hashi adhika momilonga, miishana oshowo mefuta. Oohi ohadhi vulu okutelekwa opo dhi li we oshowo okulandithwa opo omuntu iimonene mo iiyemo.

Omvula ohayi tameke okuloka pu Decemba naJanuali. Omvula ngele oya tameke okuloka niilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi okukuna okuhelela noshowo okuteya.

Oonkambe odho iinamwenyo ya simana. Ohadhi longithwa onga iiyenditho okuya pomahala ga yooloka. Oonkambe ohadhi adhika unene moofaalama. Onuudhigu wu adhe oonkambe dhili mumwe niinamwenyo yomegumbo.

Efuta olyo ehala ndono hali adhika owala kombinga yimwe yoshilongo. Mefuta ohamu kala iinima oyindji mwakwatelwa oondhila ndhono hadhi li oohi. Oondhila ndhono odhina omagulu omale nodhina olwala olutokele

Oondunda dhoohozi ohadhi adhika unene momagumbo gomiti. Ohadhi tungithwa oondhopi ndhono hadhi tholomwa okuza mevi. Ohadhi tungithwa wo iiti mbyoka hayi kwatele po ondunda opo kaa yi gwe po.

Momahala gomatalelepo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ngaashi oondjamba, oosino ,ooholongo ,oongolo oshowo uumenye. Ohamu adhika woo omwiidhi nomiti.

Oondundu odho iishitw mbyoka hayi adhika momahala omashona eelala gi ili nogi ili moondundu ohamu adhika omiti omamanya ,omwiidhi oshowo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Ombwa oyo oshinamwenyo shono hashi takamitha egumbo. Ombwa ngele oya mono oshinima sha puka ohayi tameke tayi gwedha no ihayi mwena manga inaapu katukwa.

Omvula ngele oya loko, iishana noondombe oha dhi udha omeya. Aantu oha ya ka kwata oohi, dhono ha ya vulu oku teleka onga osheelelwa shomegumbo nenge, oku landitha opo yiimonene mo iiyemo.

Momatala ohamu landithwa iinima yomaludhi gi ili no gi ili. Uunene oto adha tamulandithwa iilikolomwa yomomapya ngaashi omakunde, omapungu, iilya, oofukwa osho woo iilyalyaka.

Moma hala ngoka goku talela po nenge moohotela ohamu kala tamu monika nawa iipundi ohayi kala ya pakelwa pamwe niitafula melandula thano oolamba ohadhi kala tadhi monika nawa dha minikila apehe.

Oshimbombo osho oshikulya shono sha simanekwa unene momithigululwakalo odhindji. Oshimbombo ohashi etwa po okuziilila miilya mbyoka hahi tsuwa opo yi ninge uusila. Olundji oshimbombo ohashi lithwa ondjuhwa nenge ekaka.

Moshilando pangelo shoshi longo ohamu adhika omahala ogendji omawanawa, ohamu adhika ongeleka ndjono hayi kala unene komalungula, ohamu adhika noositola nomatungo omanene.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka hayi gandja omawuwanawa ogendji gi ili nogi ili ngaashi okuvala omayi ngoka haga vulu okutendulwa, opo ga gandje uuyuhwena owundji. Omayi ohaga vulu wo okulandithwa, omuntu opo i imonene mo iiyemo.

Ongulumambo olyo ehala moka hamu longelwa aanaskola. Mongulumambo ohamu adhika omulongi, aanaskola, oshipelende, iitafula, iipundi nosho tuu.

Omvula ngele oya loko oondombe ohadhi udha omeya. Moondombe ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana moka mwa kwatelwa omavo. Omavo ogo iishitwa mbyoka hayi mene okuzilila kohi yomeya.

Aatalelipo ngeye taya yi komahala gokutalela po, oya pumbwa ya kale ye li moohauto dhawo. Ano inaya pumbwa okuza mo oshoka momahala gomatalelipo ohamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili, mbyoka ya nika oshiponga.

Iigadhi oyo ehala mpono hapu pungulwa iilikolomwa yomepya ngaashi iilya, omakunde, omapungu oshowo iilyalyaka. Iigadhi ohayi kala yatungilwa oondunda dhoohozi ndhono hakutiwa oohaka opo kaayilokwe.

Oshikwiila osho oshikulya sho pamuthigululwakalo shoka sha simanekwa uunene momuthigululwakalo goshiwambo. Oshikwiila ohashi etwa po niinima tayi landula: uusila, omagadhi, osuuka oshowo omongwa.

Oosino odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti, oshowo momahala gomatalelepo. Oosino odho iinamwenyo mbyoka ya talika ko yi na ooniga oonde noya nika oshiponga mokati koshigwana.

Oonzi odho iinamwenyo mbyoka to adha mumwe niinamwenyo iikwawo. Oonzi unene ohadhi kala mumwe niinamwenyo mbyoka hayi ithanwa iikombo. Oonzi ano ohadhi lithwa dho ohadhi edhililwa. Ohadhi kala dhina oshigunda shadho nenge dhili mumwe niikombo.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala gomatalelopo. Oongolo ohadhi adhika momahala ngaashi, mEtosha National Park. Oongolo odha simana oshoka kudho ohaku zi iipa, mbyoka hayi longithwa okuninga oongaku.

Momahala gokutalalepo ohamu adhika oomwiidhi, omiti, oshowo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Aatalelipo oya pumbwa okukala moohauto dhawo, oshoka ohamu kala iinamwenyo yanika oshiponga, ngaashi oonkoshi, noondjamba.

Oongolo odho iinamwenyo mbyono yili moludhi lwafa lwoondongi. Oongolo odhina omalwaala gaali olutokele noluludhe. Oongolo odhina omawanawa ogendji ngaashi onyama nosho tuu.

Ehumokomeho olya etelela omuwanawa ogendji, ngele owu na oshikunino inopumbwa okuthikama to mana ko okutekela iimeno ayihe. Ehumokomeho olya etelela ominino ndhoka hadhilongithwa okutekela iimeno kuyoyene.

Omavi ngono gi igongela, ohaga adhika owala kombinga yimwe yoshilongo. Omavi ngono gi igongela ngele owa gwithile mo sha, onuudhigu wushimone. Ano ohashi hiti lela shu uka kohi yevi.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo aakulukadhi ohaya zala oondhelela, iilanda niikayiwa mbyono hayi kala ya tulwa oshidhe. Aasamane ohaya zala osheshele nomagala.

Pamuthigululwakalo gwoshiwambo aantu oya simaneka oshimbombo. Oshimbombo osho oshikulya shono hashi etwapo okuziilila miilya, mbyono hayi tsuwa, e tayi ningwa uusila. Oshimbombo pamikalo odhindji ohashi liwa nomboga nenge nondjuhwa.

Omilonga ohadhi adhika pehala mpoka owa andjagana, puna omiti, noshowo omwiidhi. Momilonga ohamu adhika iinamwenyo ngaashi, oohi, oondjambameya, noshowo oongandu. Momilonga omo moka iinamwenyo hayi ya okunwa omeya.

Momilonga ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oongandu ndhono dha talika dha nika oshiponga, oondjambameya nadho wo dha nika oshiponga oshowo oohi.

Popepi nefuta ohapu kala omeya. Ohapu adhika wo iinima ngaashi omuti oositola dhomaludhi gi ili nogi ili, oshowo ehala mpono hapu ningwa omongwa.

Embakumbaku olyo oshiyenditho sho o hashi longithwa pethimbo lyomvula oku pulula omapya, oshowo iikunino. Ngele aantu oya pulula ohaya kunu, taya longo etaya helele.

Oondama olyo ehala moka hamu kala omeya nohamu adhika oohi dhomaludhi gi ili nogi ili. Aantu ohaya kutha oonete opo ya vule ya ka kwate oohi, ya vule okulanditha nokumona mo iimaliwa.

Omvula ngele oyaloko ohayi etelele omeya ngono gefundja. Omeya gefundja ohaga etelele iinima oyindji ngaashi oohi, ndhono hadhi ithanwa oohi dhefundja.

Omagumbo ogelipo pomaludhi ogendji, ngoka go mondolopa ohaga tugithwa oondhopi nosho woo iipeleki megumbo ohamukala iipundi, oombete nosho woo oondunda.

Okuti olyo ehala ndyoka hali kala lyathita. Mokuti ohamu adhika iinima yiili noyili ngaashi omiti dhomaludhi giili nogiili omwiidhi oshowoo iilikama nenge iinamwenyo yomokuti.

Oonduli odho iinamwenyo ndyoka hayi adhika momahala gokutalelapo. Oonduli odha talikako onga iinamwenyo ndyoka yina omuthika omule. Oonduli ngele tadhi nu omeya ohadhi paganyana omagulu gawo omolwa omuthika gwadho.

Iingulu oyo yimwe ya tali ka ko onga iinamwenyo yomegumbo. Omagumbo gomiti iingulu ohayi kala miigunda yawo. Iingulu ohayi kala wo moofaalama. Kiingulu ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa nenge omuntu ta vulu oku landitha opo amone oshimaliwa.

Oshikwiila osho oshikulya shoka shasimanekwa unene momuthigululwakalo. Oshikwiila ohashi etwa po niinima tayi landula: uusila, omongwa, osuuka ,omahuku nosho tuu.

Efuta olyo omeya ngoka haga adhika komahala gi ili nogi ili omashona lela. Mefuta ohamu adhika iinima ngaashi oohi, oombautu oshowo oombwa dhomomeya.

Oongandu odho iinamwenyo yomomeya. Mbyoka hayi monika yafa omandangalati. Aantu ohaya gandwa opo yakale kokule nomulonga oshoka ngele owamono ongandu itodhimbulula kutya ongandu, oshoka ohayi Monika yafa endangalati.

Mehala moka hamu adhika oondundu. Omwiidhi osho woo omiti omishona lela. Oha mu kala tamu monika nawa. Ehala ohali kala lya andjakana Lela. Na ohali kala tali monika nawa. Ohamukala muna iinamwenyo yomaludhi gi ili no gi ili . Ngaashi ooholongo, uumenye noonduli.

Momahala ngaashi oSwakopmund noWalvis Bay ohamu adhika iinima yomaludhi gI ili nogi ili ngaashi oongeleka, omagumbo, efuta oshowo oositola.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yatalikako iile noonkondo moshilongo , ngele owaadha onduli yathikama pamwe nomiti omiti ohadhikala omifupi konduli oonduli ohadhili omafo gomiti.

Omatama oyo iiyimati nende iikwamboga mbyono hayi longitha okutowaleka iikulya. Iikulya ongaashi onyama yongombe, onyama yondjuhwa nosho tuu.

Ehumokomeho olya etelela iinima oyindji mbyoka tayi kwathele oshigwana. Methimbo lyongashingeyi omuntu ino pumbwa oku kala wa thikama to tekele iimeno. Ehumokomeho olya etelela ominino ndhoka hadhi vulu okutekela iimeno kuyo yene.

Mo mahala goma talelopo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi oosino , uumenye, ooholongo osho wo oondjamba. Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka iinene noya simana oshoka, kudho ohaku zi onyama ndjono hayi liwa osho wo ooniga.

Omvula ngele oya loko iilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi okupulula, okukuna, okuhelela, okuteya oshowo okuyungula.

Omiti odho iishitwa mbyoka ya simana nohayi gandja omauwanawa ogendji gi ili nogi ili. Omiti odha simana oshoka ohaku zi ombepo ndjono hatu fudhilemo, osho wo iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili.

Pethimbo lyomainyanyudho aantu ohaya teleke ngaashi ondjuhwa ndjono hayi telekwa momagadhi, oshimbombo shono hashi telekwa nuusila, omboga , oonyanga nomatama oshowoo onamunate.

Omiti oyo iishitwa yasimana mbyoka hayi e ta omauwanawa ogendji ngaashi iiyimati. Iiyimati oyili po omaludhi ogendji gi ili nogi ili ngaashi omayapela, omabanana osho woo omamango.

Omeya ogo oshinima shasimana komuntu kehe, kiinamwenyo oshowo komiti. Omeya ohaga longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okuteleka ,,okutekela iimeno oshowo okunwa.

Oohi odho iishitwe yasimana. Oohi ohadhi vulu okulandithwa omuntu, opo iimonenemo iiyemo. Oohi ohadhi vulu wo okuliwa nenge tadhi ningwa oohi dhomoondoha.

Moondoolopa ohamu kalau udha omatungo oshowo omiti . Omatungo gamwe ohaga kala omale omanga omakwaqo omahupi . Ohaga kala ga tungwa momikalo dhi ili nodhi ili. Omiti ohadhi kala tadhi monika dhaziza nawa

Momahala gomatalelepo ohamukala oompango dhono aatalelipo yapumbwa okugwanitha. Momahala gomatalelepo ohamukala oompango oshoka, omuna iinamwenyo yanika oshiponga. Aatalelipo oya tegelelwa yakale moohauto dhawo ethimbo kehe.

Oshikwiila osho oshikulya shopamuthigululwakalo shono sha simanekwa unene kAawambo. Oshikwiila ohashi etwa po niinima tayi landula: uusila, omongwa, osuuka oshowo omeya.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi monika yafa omandangalati noya talika ko yina oshiponga. Ongandu ohadhi adhika unene momilonga, nolundji ngele oweyi adha ito dhimbulula kutya ndjino ongandu.

Omvula ngele oya loko, omadhiya oha ga kala gu udha omeya. Omadhiya oha mu adhika iinima ngaashi omafuma, osho woo omavo. Omavo ngano oha ga fulwa okuziilila kohi yomeya.

Efuta olyo omeya ngoka haga adhikwa komahala omashona lela moshilongo ngaashi omOmbaye noSwakopo. Mefuta ohamu adhikwa iinima tayi landula oombwa dhomomeya, oohi osho woo omadhila ngeya haga li oohi.

Momuthigululwakalo goshiwambo aakulukadhi ohaya zala oodhelela, iikayiwa oshowo iilanda mbyoka hayikala yatulwa oshidhe. Aasamane ohaya zala omagala oshowo oosheshele noshotu.

Oongalangombe odho iinamwenyo mbyoka yatalikako yanika oshiponga na ohayi adhika uunene mokuti oshowo momahala gomatalele po. Oongalangombe ohadhi yi komatale dhika nwe omeya.

Onyanga odho iihulunde mbyoka hayi kunwa momagumbo nenge moofaalama. Oonyanga odhasimana oshoka ohadhi longithwa okutulwa kosheelelwa oshowo miikulya tu yomaludhi gi ili nogi ili.

Onguluskola olyo ehala mono hamulongelwa aanasikola kayena kutya aakadhona nenge aamati ayehe ohaya longelwa mongulu yimwe. Monguluskola ohamu kala iipundi, iitaafula oshowo oshipelende.

Momatala ogendji oto adha aantu taya landitha. Iilikolomwa yomomapya iilikolomwa yomomapya ongaashi omakunde, iilya, iilyalyaka nomapungu.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mokuti oshowo momahala gomatalele po. Oondjamba ohadhi li iikulya ngaashi omafo gomiti oshowo omwiidhi. Oondjamba ihadhi li onyama.

Ondjuhwa yoshiwambo oya talika ko onga oshikulya shopamuthigululwakalo. Unene ohayi telekelwa aayenda ngele ta yeya megumbo. Ondjuhwa ndjino yoshiwambo ohayi liwa pamwe nomuhoka oshowo oshimbombo.

Oondundu odho iishitwa ndhono hadhi adhika momahala omashona eelela moshilongo. Oondundu ohamu adhika iinima tayi landula ngaashi: omuti, omwiidhi, osho woo iinamwenyo yo maludhi giili no gi ili.

Oombautu odho iiyenditho mbyoka hayi longithwa momilonga okuya komahala gi ili no gi ili. Momilonga ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oondjambameya, oohi osho woo oongandu.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala gomatelelepo nenge mokuti. Oongolo oha dhi gandja omauwanawa ogendji, ngaashi onyama noshipa shoka hashi longithwa oku ninga iikutu noongaku.

Popepi nefuta oha pu adhika iinima yili noyili, apu adhika oositola dhoka onene noshona, dhono hadhi landitha omaludhi giikutu oshowo omaludhi giikulya. Apu adhika wo omiti dhoka hadhi kala adhi monika nawa.

Omvula ngele oyaloko, iishana ohayi udha omeya. Aantu ohayayi yaka kwate oohi, opo yavule okulanditha yiimonene mo iiyemo. Oohi ohadhi vulu wo okulongithwa onga osheelelwa shomegumbo.

Omeya ogo oshinima sha simana mokati koshigwana. Omeya ohaga longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okuyoga iikutu, okunwa, okuyoga iikumbatha, okutekela iimeno nosho wo okuteleka.

Oongombe odho iitekulwa namwenyo yomoofalama nenge yomegumbo mbyoka hayi gandja omauwanawa ogendji ngaashi onyama, omagadhi osho wo oshipa.

Oshimbombo osho oshikulya shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gOshiwambo. Pamuthigululwakalo aantu oya tegelelwa ya lye oshimbombo shomahangu, omboga oshowo ondjuhwa yOshiwambo.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti mbyoka hayi adhika unene momahala gomatalelepo. Oonduli odho iinamwenyo yina oothingo oonde oshowo omagulu omale nayi noonkondo.

Eyoka olyo oshinamwenyo shono sha talikako shanika oshiponga noshina omupya. Eyoka ohali adhika uunene mokuti nenge mofuka. Eyoka olya nika oshiponga oshoka ohali vulu okulya omuntu eta si.

Oondunda dhoomwiidhi ohadhi adhika unene momagumbo gomiti. Oondunda ndhika ohadhi kala dha tungwa niiti nenge noondhopi. Ohadhi longithwa okupungula iinima noshowo onga oondunda dhokulala.

Oongombe odho iinamwenyo yasimana mokati koshigwana, koongombe ohakuzi iinima oyindji mbyoka hayi kwathele oshigwana ngaashi, onyama ndjono hayi liwa, ooniga dhono hadhi longithwa okukola omagongo.

Oombwa dhomomeya oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika momafuta. Oombwa dhomomeya odha simana oshoka kudho ohaku zi iinima oyindi hayi kwathele oshigwana, ngaadhi onyama oshowo omagadhi ngono haga longithwa oku kwathela momikalo dhi ili nodhi ili.

Oondunda dhoohozi ohadhi adhika unene momagumbo gomuthigululwakalo gOshiwambo . Oondunda dhoohozi ohadhi tungithwa oondhopi nenge iiti mbyoka hayi tetwa komiti.

Omatama ogo iikwamboga mbyoka ya simana moshigwana. Omatama oga simana oshoka ohaga longithwa okutula kosheelelwa . Pomatama ohapu kala aantu oyendji mwakwatelwa mboka taye ga etamo naamboka tayega pakele opo ga vule oku landithwa.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomegumbo, mbyoka ya simana. Oongombe odha simana, oshoka kudho ohaku zi onyama ndjoka ha yi liwa, omagadhi, omahini osho wo ohadhi longithwa okupulula momapya.

Omamanya ohaga adhika pehala lyawo lyiilile nenge moondunda. Omamanya oga nika oshiponga unene ngele geli popepi nopate oshoka ohaga vulu okugwila iihauto nenge iiyenditho.

Oondundu odho iinima yopaunshitwe mbyoka hayi adhikwa momahala omashona lela ngaashi mOvenduka , mOshomeya , mOtjiwarongo oshowo mOkahandja . Moondundu ohamu adhikwa omamanya oshowo omiti .

Omiti odho iishitwa ya simana mbyoka hayi eta iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi omayapula, omabanana, oma ndjembele, oshowo omamengo.

Omiti odho iimeno ya simana nohayi kwatha oshigwana momikalo dhi ili nodhi ili. Omiti manga omishona ohadhi vulu okulandithwa omuntu opo imonene mo iiyemo ye.

Oongandu odho Iinamwenyo yomomeya mbyoka yanika oshiponga , Ongandu ngele oweyi adha momeya itodhimbulula kutya 0ngandu oshoka oyafa endangalati, Ongandu ohayi adhika unene momilonga.

Oombawutu odho iiyenditho mbyoka hayi longithwa okutaaguluka omulonga okuya kehala lyontumba. Momilonga ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oondjambameya, oongandu oshowo oohi.

Omuthigululwakalo goshiwambo aakulukadhi ohaa zala oodhelela, iilanda, iikayiwa mbyoka hayi kala ya tulwa oshidhe. Aasamane oha ya zala omagala osho woo oosheshele.

Oombwa dhomeya odho Iinamwenyo yomomeya mbyoka yasimana, ohayi adhika unene momafuta, oombwa dhomeya odha simana oshoka oha kuzi omagadhi ngoka hanga longithwa momiikalo dhi ili nodhi ili oku kwatha oshingwana.

Kakele kiinamwenyo yomokuti, omahala ngoka gokutaalelwapo otwaadha mo omiti oshowoo omwiidhi ogundji . Aantu ohaya yimo niihauto yomaludhi giili nogiili noyapitikwa yakale miihauto yawo opo kaaya monithwe iilonga kiiyamakuti mbyika.

Omeya ngoka haga kala momilonga ohaga kala taga monika nawa, po pepi nomeya ohapu kala puna omwiidhi ndhoka hadhi kala dha ziza nawa, ohapu kala wo puna omiti niikogo wo ohayi kala tayi monikila momeya tayi monika nawa.

Ombuga olyo ehala moka ihaamu lokwa nenge ihaa mu mono omeya mombuga oto adha mo omiti ngaashi oWelwitcia, oWelwitcia ogo omuti ngono hagu vulu okuninga oomvula odhidhji inaa gu mona omeya .

Ohauto oyo yimwe yo miiyenditho mbyoka hayi longithwa okuya komahala gi ili nogi ili. Ohauto oya tali kako onga oshiyenditho shono hashi pula omahooli no hashi pula ano oshimaliwa oshindji mondjato yomuntu.

Omagumbo goshiwambo unene ohaga kala gatungwa niiti, noongandjo dhago ohadhi kala woo dha tungwa niiti, ohamu kala woo oondunda dhoohozi dhono woo hadhi kala dha tungwa niiti nenge noodhopi.

Pethimbo lyomainyanyudho aantu ohaya li iikulya ngaashi ondjuhwa yoshiwambo, oshimbombo shono hashi telekwa muusila , omboga, omakunde , onamunate oshowo oonyanga nomatama.

Omvula ngele oya loko iilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi okukuna, okuhelela, okuteya oshowo okuyungula.

Ompinda oyo yimwe yomiinamwenyo yomokuti. Ompunda ohayi kala munwe niinamwenyo ngaashi oondjamba ,ooholongo oshowo oonduli. Iinamwenyo mbika ohayi kala mehala lya yo lyi ilile oshoka olyanika oshiponga. Ohayi kala unene momahala gomatalelepo.

Omamanya ohaga adhika uunene moondunda nenge pomahala gawo gi ilile. Omamanya oga nika oshiponga uunene ngele geli popepi noteya. Momamanya ohamu adhika iilikama yomaludhi gi ili nogi ili.

Omvula ngele oyaloko petameko lyomumvo iilonga yomomapya ohayi tameke. Iilonga yomomapya ongaashi okupulula, okukuna, okuhelela, okuteya, okuteya nokuyugula.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomoofala nenge yomegumbo. Oongombe ohadhi gandja omauwanawa ogendji ngaashi onyama, omahini, oshipa osho woo omagadhi.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yina oothingo oonde oshowo omagulu omale. Oonduli odha simana oshoka kudho ohaku zi onyama oshowo oshipa shono hashi longithwa okuninga oondjato, oongaku oshowo iikutu.

Omvula ngele oya loko, aantu ohaya kunu iilikolomwa yomomapya yi ili no yi ili ngaashi omapungu, omakunde, iilya , iilyaa lyakwa noofukwa.

Omvula ngele oya loko aantu oyendji momikunda oshowo miikunino oha ya pulula, okuza poku pulula ohaku landula iilonga ngaashi okukuna, okuhelela, okuteya oshowo okuyungula

Oondjamba meya odho iinamwenyo iinene mbyoka yihole oku kala kohi yomeya. Oondjamba meya ohadhi adhika unene momilonga, moNamibia oondjamba meya oto dhi adha kehala ndoka hali ithanwa okavango.

Aatalelipo ngele taya yi mehala lyo kutalelapo oya pumbwa oku kala miiyenditho yawo, oshoka mehala lyo matalelopo ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, mbyoka ya nika oshiponga.

Ouna oshikunino oshinene itovulu okushimanaka inopumbwa oku limbililwa. Methimbo lyopaife inopumbwa okukala wathikama totekele iimeno ehumo komeho olya etelela iinima iiwanawa ngaashi ominino dhono hadhi longithwa okutekela iimeno kuyoyene.

Megumbo hehe unene lyopamuthigululwakalo oha mu adhika ehala moka hapu hompelwa. Oha pu hombelwa iinima ngaashi iilya, ilyaalyaka, omapungu no sho tuu.

Oondundu odho iinima mbyoka ye etwapo paushitwe. Ohadhi adhika mo mahala taga landula mOshomeya, mOtavi, mOtjiwarongo osho wo moVenduka. M oondundu ohamu kala muna omitiosho wo iinamwenyo.

Momahala gomatalelepo nenge mokuti ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi ooholongo, oosino, uumenye, oompo, oonduli, nosho tuu.

Oonduli odho iinamwenyo ndjoka yina othingo oonde nomagulu omale. Oonguti ohadhi kala mokuti nosho woo miikunino yiinamwenyo na ngele tadhinu omeya ohadhi pandjanananeke omagulu.

Momahala moka muna omamanya ohamu adhika wo omeya. Omahala ngaashi oNamib Fraunfurt oto adhamo omeya. Omeya ngoka ohaga longithwa ano okunuwa, oto ga adha moositola odhindji.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhika momahala omashona elela moshilongo ngaashi mOshomeya, mOthiwarongo, mOkahandja oshowo mOvenduka. Moondundu ohamu adhika omiti, oomwiidhi oshowo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhikwa komahala omashona lela moshilongo ngashi, oshomeya, Otjiwarongo, osho wo moVenduka. Moondundu ohamu adhika wo omwiidhi, omiti osho wo iinamwenyo yomaludhi giili no giili.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yomegumbo oshowo yo moofalama. Oongombe ohadhi gandja omawuwanawa ogendji gi ili nogi ili ngaasbi onyama, omahini, omagadhi nosho tuu.

Ondjuhwa yOshiwambo osho oshikulya shono sha simanekwa unene mo magumbo gomiti. Ondjuhwa yoshiwambo oya tali kako onga oshikulya sha simana no hayi telekwa uuna pena aayenda ye yapo.

Ongulumabo olyo ehala moka hamu longelwa aanasikola. Mongulumambo ohamu adhika omulongi, aanasikola, oshipelende, iipundi yokukutumba osho woo iitafula yoku nyolela.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo mbyoka ya simana. Oongombe ohadhi gandja omauwanawa ogendji ngaashi omahini, onyama, iipa mbyoka hayi longithwa okuninga oongaku niikutu osho wo omagadhi.

Onime oyo oshinamwenyo shoka sha talikako shanika oshiponga uune mokati koshigwana. Onime ohayi adhika momahala gokutalekapo osho wo mokuti. Onime ngaashi ndjoka ondumentu oyanika oshiponga nayi noonkondo.

Ethimbo lyokulinga ngele okyabtameke uilonga ohayiya ya landulathana . Okuza poku pulula ohapu landula okukuna . Iilya ngele oya mene aantu ohaya helele taya tetwmo omwiidhi ngono hagu kala piilya, okuza poku poku helela ohapu landula okuteya iilya tayi teywa opo yifalwe polupale.

Oombwa dhomomeya odho iinamwenyo myoka hayi adhika unene mo mafuta. Oombwa dhomomeya odha talika ko onga iinamwenyo ya simana, oshoka kudho ohaku zi onyama ndjono hayi liwa, oshowo omagadhi ngono haga longithwa oku kwathela, momikalo dhi ili nodhi ili.

Omvula ngele oyaloko ya dhiginina ohayi etelele efundja. Efundja ohali etelele iinima iiwananwa niiwinayi. Ohali etelele oohi ndhono hadhi ithanwa oohi dhefundja.

Inyama yondjuhwa oyo yimwe ya simanekwa unene momithigululwakalo. Unene ohayi liwa piituthi ngaashi pomavalo poohango nosho tuu. Ondjuhwa ohayi telekithwa omagadhi nosho woo omongwa.

Mehala moka hamukala iinamwenyo yomokuti ohamu adhika iinima tayilandula: omiti, omwiidhi, oshowoo omatale ngoka gokunwina iinamwenyo. Iinamwenyo mbika ongaashi: ooholongo, oonduli, oshowoo oondjamba.

Moondoolopa oha mu adhika iinima yomaludhi gi ili nogi ili, ngaashi omatungo osho wo omiti. Omatungo ongaashi iipangelo, oositola, oongeleka nsh.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo mbyoka hayi gandja omauwanawa gi ili no gi ili. Oondjuhwa ohadhi vulu oku vala omayi ngoka haga tendulwa opo ga vale uuyuhwena opo oondjuhwa dhi indjipale.

Oshigandhi osho ehala moka hamu kwatelwa iilikolomwa yomepya ngaashi iilya, iilyaalyaaka, omapungu oshowo omakunde. Oshigandhi ohashi kala sha tungilwa ondunda yoohozi, opo kaashi lokwe.

Omatama ogo iiyimati mbyoka hayi longithwa okutowaleka iikulya unene mbi hayi telekwa momuhoka ngaashi onyama oshowo omboga.

Oongombe odho iishitwa yo megumbo mbyoka ya simana. Koongombe ohaku zi iinima oyindji mbyoka hayi kwathele oshigwana ngaashi omahini, oshipa, onyama oshowo omagadhi.

Momahala gokutalela po ohamu adhika iinamwenyo, omwiidhi, osho wo omiti, ohamu adhika wo oompango dhoka aantu yapumbwa okulandula ngele tayeya okutalela po iinamwenyo ngaashi, okukala miihauto yawo osho wo okukaleka ehala lyayela.

Oonyanga odho iingumutulu mbyoka hayi longithwa okutulwa kiikulya ngaashi, okoshihelelwa, osho wo komayi. Oonyanga ohadhi kunwa mevi.

Moohotela aantu ohaya li iikulya shi ikwatelela kethimbo. Ongula onene ohaya li iikulya ngaashi otee nomboloto, omandjembele, omayapula nosho tuu.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo, mbyoka hayi gandja omawuwanawa ogendji gi ili nogi ili, ngaashi, okuvala omayi ngoka haga vulu okutendulwa eta gavala uuyuhwena. Omayi ohaga vulu wo okulandithwa omuntu opo iimonene mo iiyemo.

Oongandu odho iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Oongandu iinamwenyo mbyoka yatalikako onga yanika lela oshiponga. Oongandu ohadhi adhika uunene momilonga ngaashi, moKavango, oongandu ohadhi monika dhafa oshiti nangele oweya popepi nadho, ito dhimbulula kutya ndjino ongandu.

Omvula ngele oya loko iishana nomatale ohayi udha omeya, omeya ohayi etelela omeya haga longithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi okuyoga iikutu, okwiiyoga oshowo okunwa.

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka ya talika ko iinene nohayi adhika mokuti osho wo momahala gokutalela po. Oondjamba odha simana, oshoka kudho ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa osho wo ooniga.

Momahala gokutalela po ohamu adhika omiti, omwiidhi, omatale osho wo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi: oonduli, oongolo, ooholongo, oosino osho wo oompugulu.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhika komahala omashona lela moshilongo. Moondundu ohamu adhika iinima tayi landula; omwiidhi, omuti, oshowo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili.

Omahala goku landithila unene momatala ohamu adhika iilikolomwa yomomapya tayi landithwa ngaashi oofukwa, omakunde, omapungu, iilya, iilyaalyaaka nosho tuu.

Owu na oshikunino oshinene itoo vulu oku shi mana ko oku shi tekela? Ino pumbwa okulimbililwa. Ehumokomeho olyeetelela iinima oyindji moka mwa kwatelwa ominino ndhono hadhi tulwa mevi, opo dhi vule okutekela iimeno ku dho dhene.

Pethimbo lyomayinyanyudho aantu ohaya li iikulya tayi landula, ondjuhwa ndjono hayi telekwa momagadhi, oshimbombo shono hashi zi muusila, omboga, omatama noonyanga gatetwa, osho wo onamunate.

Omvula ngele oyaloko petameko lyomuvo nenge pehulilo lyomuvo aantu ohaya pulula, okuza pokupulula ohakulandula okukuna osho wo okulima. Aantu ohaya limi opo yatete po omwiidhi ngono hagukala guli popepi niimeno.

Oondundu odho iishitwa mbyoka hayi adhika komahala omashoneelela moshilongo. Moondundu ohamu adhika iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omiti, omwiidhi osho wo iinamwenyo.

Mongaashingeyi omuntu ino pumbwa oku kala wa thikama to tekele iimeno. Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji moka mwa kwatelwa ominino ndhoka hadhi tulwa mevi, opo iimeno yi vule okwii tekela ku yoyene.

Momahala gokutalela po ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba, ooholongo, uumenye, oonduli, oongolo osho wo oosino.

Oohi ohadhi kala momafuta nenge miishana. Omvula ngele oya loko iishana ohayi udha. Aantu ohaya yi nduno ya ka kwate oohi. Oohi ohadhi vulu okutelekwa e tadhi liwa osho wo ohadhi vulu wo okulandithwa.

Ompanda oyo oshinamwenyo shono hashi adhika unene momahala goku talelapo, oshowo mokuti. Ompanda oya ta li kako onga oshinamwenyo sha simana. Shoka kusho oha ku zi ooniga oshowo onyama.

Oonduli odho iinamwenyo mbyoka yina omuthika omule gu vule iihauto oshowoiinamwenyo oyindji mehala lyoku talelapo . Oonduli odhina omakutsi omashona oshowo omutse omushona.

Omeya oga simana. Ohaga longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi okutekela iimeno, okuteleka, okwiiyoga oshowo okuyoga iikutu.

Efuta ehala ndyono hali adhika komahala omashona moshilongo ngaashi koMbaye noShiwakopo. Mefuta ohamu adhika omakuthikuthi ngono ganika oshiponga.

Aantu uuna ya pulula oha ya kunu. Iikunomwa ngele oya mene oha yi kala tayi monika nawa unene ngele mepya omwa helelwa ano mwa tetwa omwiidhi ngono hagu kala guli piimeno.

Ompanda oyo oshinamwenyo shono hashi adhika momahala gomatalelepo nenge mokuti, Ompanda oyo oshinamwenyo shoka sha talikako shanika oshiponga, Ompanda ohayi gandja oma wuwanawa ngashi onyama oshowo ooniga.

Omakuki ogwo iikulya mbwono hayi liwa unene piituthi hango oshowo pomavalo .Omakuki ohaga etwapo ninima tayi landula osuka ,omagadhi ,omongwa oshowo uusila.

Oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yomegumbo mbyoka yasimana. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vulu okuvala omayi, ngoka haga vulu okutendulwa, e taga vala uuyuhwena. Omayi ngono ohaga vulu okulandithwa omuntu opo iimonene mo iiyemo.

Momapya nenge miikunino, ohamu zi iikulya yomaludhi gi ili nogi ili, mbyoka omuntu to vulu oku landitha opo wu imonene iinsimpo yoye. Iikulya mbino ongaashi omakunde, iilya, iilyalyaka oshowo omapungu.

Oshimbombo osho oshikulya shono sha simanekwa unene pamuthigululwa kalo gwoshiwambo. Oshimbombo ohashi etwapo oku zilila miilya mbwono hayi tsuwa etayi ningwa uusila. Oshimbombo palundji ohashi liwa uunene nomboga nenge nonyama yondjuhwa.

Omvula ngele oyaloko loko nawa koombinga dhokOwambo, aantu ohayi imonenemo iikulya yomepya yagwana . Iikulya mbyoka ongaashi omapungu, iilya . Mbyoka omuntu havulu okulanditha opo imonenemo oshimaliwa.

Methano ndika ota mu monika oondjambameya. Oondjambameya odha ta likako onga dhimwe dho miinamwenyo mbyoka iinene muAfrica. Ano ohadhika mo mahala nga gena omilonga ngaashe nee moKavango.

Oku eta po ofaalama yoondjuhwa osho oshinima sha simana. Oondjuhwa odha pumbwa okupewa omeya oshowo iikulya mbyoka yi na uundjolowele, opo dhi vule okuvala omayi ogendji, omayi ngele oogi indjipala omuntu oha vulu okulanditha po omayi ngoka nenge ano oondjuhwa opo iimonene mo oshimaliwa.

Iigandhi oyo iipungulilwa mbyoka hayi adhika komahala gokonooli nenge ano gokOwambo. Iigandhi ohayi longithwa okupungula iikulya yomomapya. Iikulya yomomapya ongaashi nee omakunde, iilyaalyaaka, osho wo iilya yomahangu.

Iinamwenyo oyi li po omaludhi ogendji. Ope na iinamwenyo mbyoka yomomagumbo, osho wo iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oondjamba, oonduli ooholongo noongolo. Iinamwenyo yomokuti unene ohayi adhika momahala gokutalela po.

Owa hala oku etapo ofalama yiimeno ndele owa tila kutya olye takala teyi sile oshimpwiyu oshowo okuyi tekela. Ino pumbwa oku limbililwa. Methimbo lyongaashingeyi ehumokomeho olye etelela iinima oyindji moka lye etelela iinima ndyoka yoku tekelitha iimeno kuyoyene.

Oondjamba odho dhimwe dho miinamwenyo mbyoka yatalikako ano iinene noya simana. Oondjamba ohadhi adhika momahala ngoka gomatalele po. Omahala gomatalele po ohamu adhika woo iinamwenyo yilwe ngaashi oonduli, ooholongo, uumenye nosho tuu.

Oondjamba odha simana moshigwana. Oondjamba ohadhi ikalekelwa momahala gawo gi ilile, momahala ngoka gomatalelepo oshoka odha nika oshiponga. Oondjamba odhi hole okukala mpoka omiti oshoka ohadhi li omiti niihwa. Oondjamba odha simana oshoka kudho ohaku zi omayego ngoka haga vulu okulongithwa miinima yi ili no yi ili.

Methano ndika otamu monika omeya osho wo omavo. Omvula ngele oya loko, omavo ohaga mene oku ziilila kohi yomeya ano ohaga mene mpoka puna omeya, ihaga mene puukukutu. Omavo ohaga liwa.

Oshigandhi ohashi longithwa unene komahala gokowambo na ohashi longithwa okupungula iikulya yomomapya , ongaashi ne iilyalyaka, omakunde osho wo iilya.

Methano ndika otamu monika oongolo tadhi nu omeya. Oongolo odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala goku talelapo ngaashi mEtosha National Park. Ano oongolo odho iinamwenyo yasimana oshoka koongolo ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa. Ohaku zi wo iipa mbyoka hayi longithwa oku ninga oongaku oshowo iizalomwa.

Omwiidhi ogo oshinima sha simana. Ohagu longithwa oku eta po ondunda yomwiidhi. Mondunda yomwiidhi omo hamu gondjwa nenge hamu lalwa. Oondunda dhoomwiidhi ohadhi adhika unene momahala gokonooli.

Iimeno oyo yimwe ya simana moshigwana shaNamibia. Iimeno nonando ya talikako yina iilonga oyindji ngaashi okutekela, okusila oshimpwiyu, oya simana oshoka omuntu oha vulu okulanditha, opo i imonene mo oshimaliwa. Omuntu oha vulu wo okulongitha megumbo okuteleka nokulya.

Koongombe ohaku zi iinima oyindji yasimana ngaashi omashini, onyama osho woo iipa mbyoka hayi longithwa okuninga iikutu osho woo ongaku dhokuzala.

Omiti dhakukuta nomavi ohaga adhika mombuga. Ombuga olyo ehala moka ihaamu lokwa osho hashi etitha omiti dhoka dhilimo dhikale dhakukuta oshoka ihadhi mono omeya.

Iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ohayi adhika momahala gokutalelapo ngaashi Etosha national park mono aantu haya yi yakatale iinamwenyo nokwiinyanyudha.

Omvula ngele oya loko ya dhiginina, iishana ohayi udha tuu ndo. Aakwashigwana oha yayi ya ka kwate oohi, opo ya vule okulya nenge oku landitha opo ya imonenemo iimaliwa yiikwathe nayo.

Omvula ngele oya loko unene noonkondo, ohayi etelele efundja. Efundja ogo omeya ngoka haga etelele oohi, ndhoka hadhi landithwa opo omuntu iimonene mo iiyemo yokulya.

Embakumbaku oha li longithwa unene pomathimbo gomvula, oha li longithwa okupulula momapya opo aantu yavule okukuna iikunomwa yomomapya.

Methano ndika ota mu monika ondjuhwa yoshiwambo, oshimbombo, omboga, oshowo oonyanga nomatama ano nonamunate.

Efano ndika otamu monkia oondjuhwa dhoka tadhi temunwa. Oku temuna oondjuhwa ohashi eta oondjuhwa opo dhi vale oomayi ogendji dho dhi iindjipale.

Owahala oku kuna iimeno tayi monika nawa yo oyina uundjolowele? Methimbo lyongaashingeyi ehumo komeho olyeetelela iinima oyindji iiwanawa, mbyoka tayi vulu oku longithwa moku tekela iimeno.

Oondjuhwa oshowo omayi goondjuhwa, omayi goondjuhwa ohaga landithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi oku landithwa omuntu opo imonene mo iiyemo yoku ikwatha. Oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa oshowo oku temunwa opo dhi vale omayi ogendji.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka yasimana mokati koshigwana Namibia. Koongombe ohaku zi iinima oyindji hayi kwatha oshigwana. Ohaku zi omahini , onyama oshowoo oshipa shono hashi longithwa okuninga oongaku niikutu. Oongombe ohadhi longithwa wo momapya okupulula.

Ehumo komeho olya etelela iinima oyindji mbyoka tayi kwatha oshigwana. Owuna iimeno ya pumbwa oku tekelwa? Owuna ehala lyiimeno enene itoo vulu oku li mana ko? Methimbo lyongaashingeyi ehumo komeho olya etelela omikalo ndhoka tadhi vulu tekela iimeno kuyo yene.

Oondjamba odho iinamwenyo ndyoka yatalikako onga iinamwenyo iinene noya nika oshiponga mokati koshigwana shaNamibia. Oondjamba ohadhi adhika momahala unene gokutalela po. Oondjamba odhi hole okukala pokuma puna omiti oshoka ohadhili omwiidhi oshowo omiti.

Ombuga ya Namibia olyo ehala ndoka lya talikako olyo ehala ewanawa tali vulu oku kuthapo omufudho gwomuntu . Ehala ndika ngele owa adha etango nokuli tali ningine ohali kala tali monika nawa. Omiti ohadhi kala tadhi monika dho opala oshowo omavi ngoka gi igongela ohaga monika nawa.

Methano ndika otamu monika oohi dhoka dhakwatwa oku zilila metale, oohi ohadhi vulu oku ningwa oshelelwa , ohadhi vulu oku landithwa nomuntu opo imonenemo iimaliwa yokwi hupitha nayo.

Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka ya talikako onga yasimana moshilongo shetu dhaNamibia. Oongolo odha simana oshoka kudho ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa, ohaku zi wo oshipa shono hashi longithwa okuninga oongaku osho wo iizalomwa.

Omvula ngele oyaloko uunene nawa yadhiginina omahala ogendji uunene tu omahala gokowambo ohagakala tagamonika nawa. Oomwiidhi ohadhikala dhamena nawa, omiti ohadhikala tadhimonika nawa dhaziza nawa.

Oonduli odho dhimwe dhomiinamweno mbyoka ya talika onga yasimana monamibia . Oonduli ohadhi adhika unene momahala goku talelapo. Oonduli odha simana oshoka kudho ohakuzi iipa mbyoka hayi ningi oongaku oshowo iikutu.

Oshimbombo osho oshikulya shono sha ta li kwa ko onga sho pa muthigululwakalo gwopashiwambo. Oshimbombo oha shi etwapo okuziilila miilya, ano mbyoka ha yi tsithwa opo muze uusila mbono ha wu etapo oshimbombo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo ndyoka yasimana. Oondjuhwa ngele tadhi silwa oshipwiyu okupewa omeya oshowo okupewa iikulya ohashi eta oondjuhwa opo dhivale omayi ngoka haga vulu okulandithwa opo i imonene mosha shokulya noshowo ohaga vulu okuliwa megumbo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka yasimana momagumbo oshowo mofaalama. Koondjuhwa ohakuzi onyama ndjoka hayiliwa oshowoo omayi ngoka omuntu tavulu alandithe nenge ateleke. Mokulanditha omayi omuntu oho imonenemo oshimaliwa shokumukwatha.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji yasimana. Ngaashi otamu monika iimeno mbyoka tayi tekelwa momukalo nguka gwe etelelwa ehumokomeho. Ano shino otashi eta iimeno opo yi vule oku koka noku indjipala mbala.

Methano ndika otamu monika ongandu. Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika pomahala nga gena omeya. Omahala ongaashi unene omiilongo. Ano oongandu ohadhi adhika owala momahala muna omilonga ngaashi moKavango omo to adha oongandu.

Ehala lyomatalelepo , mehala muno ohamu adhika Iinamwenyo yomaludhi ngili nongili , mehala muno inamu uthwa oku nyatekwa niiyagaya, oshowo ngele gumwe tatalelepo ehala ndika Inuthwa azemo moshi enditho.

Owa hala oku eta po ofaalama yoondjuhwa? Ngele owu na oondjuhwa mbali nenge ndatu kashi na mbudhi. Oondjuhwa ndhono ngele owe dhi ningile ofaalama e to dhi pe iikulya ya gwana osho wo omeya ohadhi vulu okuvala omayi ogendji ngono taga vulu okutendulwa, opo ga vale uuyuhwena owundji mboka to vulu okutekula ano nokulanditha.